One of the motivation wey adult need to take return to school be sey the adult e wan change wetin e do – his skill or e career. Maybe the adult e get e first dey do one business before wey e be sey e no like or the business get how e take dey. E go wan changed go do another one. Juz for example now peson wey dey do let’s sey the peson say e dey do vulcanizer e say um I like to do become a doctor oh. E go fit con go school, con go study medicine. E go go come later after e don finish the um study e go con become doctor – certified doctor. Dat one na one of the reason wey ein go fit make adult go school. Another one be sey the adult go wan increase the money wen e dey enter ein hand. Maybe the work dey do now, ein money no too dey an ein believe sey wen e go school join come an join wetin e get, the skill wen e get, e go con increase the money wey dey enter ein hand. Another reason why adult dey dey go school be sey de wan make dia job wey ein dey do make e secure, make the job dey kampe dey gidigba sey de no go lose the job. An so for example now, one of the job wen be job wey wey e secure be sey like government job. Government job dey secure becos the money dey come every time. You go dey see am sey e dey come, de no go fit e no go fit fit juz wake up one day an say no de don fire the peson, an government job. So, becos the peson an to become before you go get government job, you go wan you you must go school. You must go school get result come out, get certificate so dat de go fit employ you for the government job. An so na one of the reason wey go make peson wan change or adult – peson wey don old – make e wan go back to school. Another reason wey another peson – old peson – wan go back to school be sey the peson go wan say yes I wan um the peson wan belong to the pipu wey ein be sey e go school for society. say “Yes” e go fit beat ein chest and say “Yes, I go school”. If de dey talk something, de no dey talk something wey peson no understand, big big big big grammar, e go fit understand becos sey ein don go school sey “yes” e go beat ein hand for chest sey yes ein go school. Then another reason wey e be sey dey make some adult go back to school be sey de wan build dia de wan build dia self-esteem, dia confidence go con dey gidigba becos sey de go school. You no fit talk de fit believe sey ah sey yes I go school nobody fit talk to me anyhow, nobody fit do me anyhow. I no wetin you know. If na book, I know am. So, if na grammar you wan speak, I dey. So, dat one go make the peson dey gallant, go dey gidigba, go get confidence, go dey speak with authority. um.

Yes, parent role wen e comes to pikin school e too gallant, e too dey strong. In fact, e too big, e dey gidigba. Nomba one be sey papa or mama wey e be sey e dey monitor the pikin as e dey go school, e dey make the pikin dey do well for school. The pikin go dey learn fas-fas. E go know how the pikin be – if the pikin na fas learner or the pikin na slow learner. Naim be sey if the pikin dey learn fas-fas or the pikin dey learn slow-slow. An if pikin dey learn fas-fas, the mama or the papa go help am make sure sey the pikin become so the pikin pikin go con good well-well with the study. Another tin wey be sey e dey e good if parents dey involve for um pikin school matter be sey e go increase the pikin the pikin morale go high becos mama dey um papa dey monitor am, mama dey monitor am, de see sey ah dis pikin whether de do well or not. If the pikin no dey do well, de fit con even bring maybe home lesson wen e go dey teach am so dat the pikin go sabi the book. Another tin be sey the pikin go con get beta behaviour. The pikin go con, the pikin go know how to put head down, go know sey e go focus on the book. If not, e go know becos ein know sey you know sey e go feel the the the repercussion if e no do well for um book work. An becos of dat, the pikin go put head down. E go e no go comot mind becos e no the heat wen e go face. Another tin be sey once pikin dey, once pikin know sey papa an mama dey involve for um school matter, the pikin go serious with wen e comes to school matter. Sometimes, e go even make sure sey the the the tin go even make the the pikin go con even put put mind, put body, put soul for the book. Na um make some some of the pikin go con even some na um make de pikin go con grow con become become very excellent student for for wetin e dey do becos sey the papa an mama put eye put. If had it if de no put eye the pikin fit become wayward, pikin no fit even serious for the work, for the book sef. Pikin go even comot mind sey um School na scam. But wance parents put body mapa mama put body an say dis pikin go go school gidigba, the pikin go put mind an go con become beta pikin for the society. Becos sometimes, the pikin fit no know wetin e want becos e neva get sense, but parents will understand dis, na um make as de put mind, the pikin go con become great peson.

Without language many persons no go know sey particular culture dey exist. So language dey important and so one of de reason wetin language dey do to take dey preserve our culture be sey; number one, dat language dey help pipu dey know sey dis particular culture dey exist just like just say as e be so. Yoruba language for example pipu wey dey speak Yoruba, na for pipu wey know sey tribe like Yoruba dey exist. Pipu wey den speak Edo language, sure sey de Edo culture still dey exist. Pipu wen dey speak Urhobo language, dey show us sey de Urhobo culture still dey exist. Pipu wen dey speak de Esan language, dey tell us sey de Esan culture still dey exist. So dem language wen dem speak dey tell us sey dat particular culture still dey exist. Number two be say language wey wen dey speak dey help us dey tell us sey dis particular culture na so e be, de culture and de language no dey go de separately, dem dey go together. So apart from say dis particular language dey exist other things wey dey follow de particular culture, e dey inside, So de language go help us take tell us say “ooh dis particular culture na wetin dem dey do for dis culture”. For example de Urhobo pipu e get d way dey take dey dress, dey get im own kind of dressing. So if de Urhobo man for example wear cap, e wear bead, e wear um top then come wear wrapper, e come wear shoe; all these things so, na symbol sey na Urhobo language but all these things wey dey wear so, den get e get name for language wey dem dey call dem. For example Yoruba go say; buba and wrapper. Dat buba na language, buba mean say na top, wrapper na wetin dem dey tie so dat one na de language dey tell us say na wetin de Yoruba culture dey do be dat. Benin dey wear wrapper, de men dey wear skirt, dat one go dey tell us sey um na wetin de benin pipu dey wear be dat.

Yes, I believe sey religious education dey help pipu dey build their faith. Number one be sey e give dem like um a guide to sey wetin dis faith be all about. For example Christians know sey na Jesus Christ na im start Christianity. Na im come earth, come die for our sins, e come shed his blood for cross. E come establish hin church, na im establish Christianity and so even Christians dey come tell us sey when you become um a Christian you go believe sey God or Jesus Christ dey exist. You confess your sins, you go repent and you go con baptize. E all dis things wey dem dey teach for school, e go give you give us guide sey ooh na so Christian religion be. Den same wit traditional religion. Traditional religion get their own rules, dey get their own do’s, dey get their own don't. So if dey teach am for those teach us den wen we dey school, we go dey see sey ooh dis one na wetin their faith be and because sey dem dey tell us how their faith be dat kain one go make us dey respect all de kind of religion wey we get. We go Christians go respect Muslims, Muslims go respect traditional pipu because sey we don know our different faith. And so e even e even dey important make den jus dey teach all the three faith sef for our schools. No be sey we just teach only one of de faith so dat we go fit dey respect all de faith and we go see ourselves as one. We no go see ourselves like sey we be enemies. We go see ourselves like we be one we be one body. So another thing wey de de religious education see dey help us be sey, e dey prepare like a laydown, like dey call it blueprint. Dey will prepare laydown for um for further studies and say ok for better research. See some persons, some persons wen dey dey wen dey dey grow up for their primary or for my secondary school dey learn wan religious education. Let's say Christian dey come learn Christian or learn Christianity dem dey call am for school Christian Religious Studies. Now wen dey come grow, wen dey come become adult, dey come leave secondary school, dey come dey on their own, dey o fit come further de research. Some fit come go deep into way dem dey call theology. Dey come study just dat religion in deep form. You go come study am, dey come get certificate, dey come after the program dey come certificate say yes dey study dis particular religion. Dey go con dey grounded put. So na so.

Yes, lack dey affect relationship. One of de thing be sey if trust no dey wey dey call lack of trust, relationship go dey very very um weird like de relationship e go really affect am well well. E go relationship. Trust na one thing, if e no dey relationship e go get as e be. If de other person maybe Mr. A no come trust Miss.B, relationship go get as e be, e no go strong at all. E go take time for Mr. A to come build dat trust for Mrs. B or miss B. So one of de lack wey relationship na trust. Den lack of love. If miss if love no dey relationship, relationship go dey down, relationship no go really strong at all. Love dey important and love here no mean sey na only body. Love na de character. So you go like de person not because of wetin de person body be but because of de person character. Whether de person na good person oo, whether de person no be good person oo, whether de person na womanizer, dey drink, e dey insultive or de person dey weird one kain, you go still love am. If love nor dey, relationship no go fit survive oo. Another lack wein dey relationship be sey if pipu no dey communicate, dey no dey talk as usual. If dey no dey talk always relationship dey quick dey die. So talk or communication dey very important. If for example Mr. A dey like Miss. B um Mr. A first first dey talk to Mrs. B using, dey use different avenue or different platform maybe Whatsapp, Facebook, Twitter or various social media take dey talk to Miss B bu dat time dey talk together, dey communicate dey laugh de relationship go dey very strong because dey dey talk always morning, afternoon but a time con come where Mr. A no come dey really dey talk with Miss. B again because sey maybe na work or something else come up. Wit time once dey no fit dey talk to each other again even Mrs. B no miss. B no come dey call Mrs Mr. A again tell am say relationship wit time dey go come dey break dey go come dey break. Na so de relationship go take break finally finally.

Yes, e dey possible to meet up wit deadline to take dey pay bills. One way be sey you go dey save, keep money aside small small so dat before de deadline reach you go fit pay dat particular bill. For example let's say rent. Now, you dey pay yearly. Now you don pay dis year. Before next year go come reach wen e go be sey you go pay another new set of rent after de year don, de money don expire, you go dey keep money small small. Maybe monthly, maybe weekly small small for your rent so dat wen dat time for your previous rent don expire you wan come renew de rent easily. You just collect de money wherever de money dey, you go renew your rent. So na one of de way be say na to dey save money aside till de deadline reach to take pay de bill. Another thing wey e be sey you go do be sey to take pay bill deadline be say we go learn to take dey reduce our expenses for things wey e dey important. E get some things wey e dey important. E get some bills wey e dey important wey be sey you you no go fit do without. Those bills, we go learn to take put our priority we put our mind sey those bills we go pay dem at de end of every time. E fit be end of every month, e fit be end of every year. One of de bill be sey na for example light bill. You see dat light bill, you must pay am if you still dey use de regular light from de government. You go pay am. If not, dem go disconnect your house and you go dey darkness. So for you to avoid dat kain thing you go pay dat bill and dat bill mostly na the end of de month if you dey use analog meter but if you dey use If you dey use um prepaid meter once your um finish, or your dis thing don consume your de de de kilowatts finish, you go con buy another one. So yes, you fit meet up to pay dat dat particular um bill. Another way you fit take meet up be sey you no go add join de bills wey you first get before. Dat mean sey you go dey pay d one wey first dey ground. If no pay de one wey don dey ground before, you no go fit pay for dis new one and so you no go fit meet any deadline.

Yes, which profession den dey rely on for you to understand tax rules an regulation? Na accountant or tax professional you go rely on to understand tax rules an regulation as wetin concern tax – how you go take pay your tax, where you go pay your tax then um wetin tax be, why you go pay your tax um anything wey e concern tax – na de de be expert for for am. Then de go tell you de sabi tax laws, de go tell you the laws an the laws wey e dey tax. De go tell you wetin concern tax wetin dey regulate the tax. De go fit help you plan your tax, go help you plan your tax dat okay de’ll tell you dis one na Value Added Tax (VAT). Dis one na um maybe government VAT, dis one na state VAT, dis one na an so all the VAT wey um dey, de go tell you, an de go tell you how you go take dey plan am. De go fit take help you you fit dey pay your tax. Maybe your company tax, de go tell you oh dis your company, how much you dey receive, how much dey come to your company? De’ll tell you okay let’s say dis amount of money dey come to your company, then de go tell you sey becos your company na dis amount dey come, de go tell you sey dis one na um you go suppose pay. So, to pay am so, maybe if you say if you wan pay am in a big form, e fit know you fit no fit pay am de fit tell you sey okay, we go dey collect am small-small every week or every month, or every three-three months or every four-four months or even every six-six months or sometimes e fit be wance in a year depending on how de take help you take structure am – how the money take dey come. De go ensure sey you follow the tax rules um. Rules dey for tax oh. If you no follow the rules, de go de go punish you. The law de go tell you d law wey um dey sey um if you no do do your tax, maybe your business de go close am or maybe your business de go de fit no close am, de fit tell you sey you go pay fine. Or de fit tell you sey you go go prison put oh if you nor meet or you no pay you no meet um the tax wen government or wen de give you. Then the benefit be sey you go know de go prepare your accurate tax. You go prepare accurate tax for you wey you go dey see every time. Then de go dey help you dey save juz like I talk so dat in case any opportunity come, e go fit take settle your tax. Then de go still help you check your to de’ll fit still assist you wetin de dey call tax audit. Dat means de go check your money wey dey come in, money wey dey go out, how you take dey pay salaries, profit wey dey come. From there, de fit con take help you de fit draw out um draw out um a a plan make you go fit take fit dey pay your tax.

How I go take build trust again to somebody wey e be say I don disappoint although na big problem but e possible. D first wan b say I need to say sorry I need to sincerely apologise to dis persin from d bottom of my mind say um I sorry I go tell d persin say I sorry and I must tru tru show say I sorry dat one na d first dis tin wey I go do I go must make sure say I say sorry and apologize another tin b say I go must own to my own action I must take responsibility say ohh I don make mistake and seriously I need to man up and tell d persin say sorry o na my fault na me get d blame na me do am abeg no vex den as far say I don tell d person say oh na me do am and say sorry I go must still tell d persin say oh must promise d persin say ohh I no go do dis tin again and not just promise I go make sure say I keep to my promise na wen I keep to my promise d person go con know say ohh okay I go con dey get d trust small small den I must show sey apart from dey reliable I must dey gidigba say oh if dem sey okay do dis one u go must do am do dis one u go do am so I go try dey reliable den I go must discuss wetin happen I go dicuss wetin happen say ohh how e take reach like dis how e take happen were e for were e for happen where e take happen how e con reach like dis I must open up I must discuss wetin happen so dat next time dat tin fit no occur again or if e wan occur I go remember wetin wetin happen I must dey lis ten to people their concern I must lis ten because if I no lis ten I no go know where I go I go um amend I no go no wen I wen i go change so I must lis ten den I go must dey patient dat means we no dey build trust for jus over night o dem no dey build trust say na just now now u wan build trust I go must give am timeee so dat wen e don build trust wit dat time so I go co say um I go con say okay yes yes d persin fit I don trust u now because over time I go con show say wit time I don get trust or I don build d trust den just with time I need to dey patient or den I need to wait I do something over and over again naim dey call consis ten t for grammar I need to dey do sometin over and over so dat particular tin wen I dey do since na good behaviour I need to dey always dey do am so dat dis wan go still give d persin d d mind to say oh I trust u so wit just dat few point e show say yes trust u fit regain am.

Hmm dis wan strong oh. How to know sey peson labour dey real. Now, na two tins you go look am. Na one be sey either from a medical angle sey okay woman get pikin e go born or regular one wey ein be sey peson dey work to know sey um dis e work wey e dey do, e dey show. But peson fit know sey e labour dey real for work. Dis one na d part wey we wan look at now. Na from the work angle, no be from the medical part of woman wey ein um get belle. Now, the first one be sey peson wen dey labour real, to know sey the peson labour real, e go dey see wetin e dey work for. No be the one wey go be money um monkey dey work, baboon dey shop. E go dey see wetin e dey work for. If e no dey see wetin e dey work for, e go dey discouraged, an so wetin e dey work for, result go dey show. Na ein, so if peson dey work, follow um big man, ein life still suppose to improve small than peson wein dey wey e no dey wey dey no dey follow big man. So, dat one na still labour. But take note sey or know sey some labour dey wey be sey as you dey work hard, for example, you dey push truck, the money wey you get fit be small. Dat wan con be monkey dey work, baboon dey shop. So, now, the next one wey we wan look now be sey peson to take know sey peson labour dey real, be sey your contribution go dey add value. Yes. Oh you dey work for dis particular place, e work for here, e work for here, e need to dey show. The work wey you dey do need to add value. If e no add value, then then e no e no go dey real. The pipu don go dey feel the effect sey oh dis peson dey work. De no go dey feel am sey hey, dis dey work. An so, e no go dey real. Den pipu go dey praise your work go say um. To know sey your labour dey real, you go dey say um omoh oga you try, um Walahi you try, um You try. You do dis tin well., you do dis one well. Then, de fit still help you check the progress for wetin you don do so far. If de fit dey if e if e dey track wetin you dey do, if you check am okay today I do dis, you do am, tomorrow you do dis, you do am, next tomorrow, you do dis you do am, then you go know sey dis your labour dey real.

Wow, I feel good wen my first child take e first step, it was wonderful. Just see just see a child wey be sey e born wen e dey from day one. You see as de pikin take dey grow. You see de memories wey una come dey create. You see wen dem dey give am breast. You see wen de pikin dey dey take bath am, baff am. You see wen de pikin even dey cry, those period. You see wen de pikin or you experience wen de pikin take change e food from breastmilk to other um food like um baby food,. You come also see wen de child come start to dey grow teeth. You come see wen de child also even wen e dey sick you also carry am for treatment. Den you con also see wen de child e feel am get dis You feel am wen de pikin go dey call you dada, dada, dada. So e get dat sweet e get dat own ownership feeling during all dis period till wen de child come dey waka. Dat one na very good feeling, you feel like a father, you feel like a mother. You go feel sey yes, all de money wey you dey wey you don spend, all through dat time wey pikin dey grow, now you don dey reap am small small. You go dey feel sey oh, as far as sey dis my pikin don start to dey waka now, it mean sey I fit even send dis pikin some message. E mean sey dis pikin fit help me run one or two message. Dat one na good feeling and good expectation for parents. And so dat feeling e too dey sweet. Dat feeling, e too dey wow. Dat feeling e too dey um um grammar but dat feeling too make sense and because sey dat pikin don dey take first step, e go ginger even me de parents to do more for dat pikin. To go a long way to say, aah, dis pikin as e dey waka so, so na wetin I go do for dis pikin, so na wetin I go do for dis pikin?. Wahala when e con start to dey dey run um. Dat one sweet things.

My first crush. She fine dat time, she dark she come get shape. She get breast, she get nyash, she no too tall shaa. Just dat den she come know book, she dey intelligent, she sabi speak de English language, language. Den she den she was my peace, she's from my tribe, den she can cook, she can she can wash clothes, she can wash de floor, she can also go out wit me, she can also play games, indoor games. She go fit still play indoor games like ludo, she go fit play um whot. She go fit play chess. She fit play even PS, she fit play video game wit me. Den she fit stay, she dey discuss wit my friends we get we get um very tough discussion. Den she go also um dey follow me watch live football match, I like ball well well. Den I dey support Chelsea so we go watch live matches wen Chelsea dey play so dat we go even analyze how de match take go. Even wit my friends for there. Den um pipu dey take dey jealous for two de two of us as we dey waka dey do things together. My crush den, um she also she be Christian dat time she dey go church, so we go church together, we go dey sit-down for church together even wen dey give de preach sermon, we lis ten to sermon together. Even air our views we go air our views on de sermon wey dem just teach finish. Um dey we go house back we discuss other issues wey concern life like politics, discuss Nigeria issues. Discuss general issues wey dey current wit wetin dey go on for the country. So we go discuss am. So sometimes our views no dey always e no dey always dey match but we go still discuss am we go still discuss de thing shaa. So um.

um perfect relationship no really dey. No perfect, no relationship perfect because all of us get our own flaws, dat is we get our own bad side. Nobody don we get our own weakness, nobody dey perfect. Na so, because nobody dey perfect de relationship no fit perfect because relationship na de coming together of two imperfect pipu to make it nearly perfect because sey relationship no dey perfect because e get our own um weakness. For example um a man fit dey faithful, e fit dey good, e fit get good heart. De man fit be person wey e be sey e like to dey watch live matches, e like to dey um play games, e like to dey even dey play video games but e weak point fit be sey wey e like to dey womanize, e like to dey um drink, like to dey smoke. Dat one e make relationship no go perfect because de woman for de other side may fit no like de man wen e dey smoke or wen e dey drink or wen e dey womanize. So e fit like other things for for de man but e fit no like other part. So dat one go make relationship no perfect because quarrel sometimes go come up. Wen de quarrel come up de those weak point wey de person get for relationship na im e go bring out the quarrel. And because sey quarrel don come, disagreement don dey dey, dispute don con come dey occur. E come make de relationship no longer dey perfect. Another thing wey go make relationship no perfect be sey something relationship go dey go get e own ups and down. Mean sey there will be good times, dey go be bad times. So de good times go be sey den enjoyment go dey, everywhere will just stew. Pipu go dey, de couple go dey jollificate. um everything go dey go rosy. E go just be as if heavy but de time go come wen e be sey na sour time. Dat time be sey dey um maybe de relationship go be like sey e wan almost break. Maybe one of de partner dey sick or maybe one dey follow um one dey one get work work no really dey smooth or maybe one jus get issue wit maybe their pikin no well. So dey try treat am. So no relationship dey perfect.

Marriage dey compulsory to some pesins, e no dey compulsory to other pesins. Marriage dey compulsory to pipu wen e be sey dey wan raise their own family. So because sey dey wan raise their family, dey will love to marry dat one na one. Other pipu some pipu dey wey dey also love to marry because sey dey wan get their own husband or their own wife. So because sey dey wan get their own husband or their own wife, dey now wan dey have, dey now wan dey for town anyhow, for the area anyhow wit different faces different body dey go just choose to stay stay wit just one partner or one pesin. So dat one na? Another reason wey some pipu go see am sey marriage dey compulsory be sey society con make am look like say pesin wey e marry look am sey e dey more responsible and because sey e dey more responsible e go get some kain special benefit wey e go dey, wen e go dey receive because sey e don dey married. So dat one na still under reason why some why some person dey see am sey marriage dey compulsory. Some dey see sey marriage dey compulsory. Na to sustain their own um their own um descendant. Dey wan make their name continue, dey wan make their life continue so dey go marry. Dey go still marry compulsory wen dem don marry dem go give birth to their to their children wey e go continue their lineage. So dat one some people wey sey marriage dey compulsory. Others no see am sey e dey compulsory. dey wan marriage, dey no see marriage as dey no see marriage as anything more than companionship. So as long sey dey get friends wey dey dey wit together, dey discuss things about life issue together dey no see any need for dem to marry. Some pipu also say marriage too be stress. Dey say, I no fit take care of myself finish, I come add one man or come add one woman to myself to dey take care of. Some look am say no no no I can't other pipu look am say, ah ah even if sey I don add man and woman or wey be man e come marry woman to hinsef e come see am say add children burden to himself dat one e no fit. So some pipu, um, abeg marriage no compulsory.

One of the things things wey i achieve dis morning when i wake up. One be sey, I meditate on wetin happen for the last day or last night or yesterday. Den I con add new motivational words to the meditation, so dat the meditation go go well. den de second one be sey, I con pray, I con pray den i con also read the bible or read read the bible or read bible read particular chapter particular um book for the bible. Den when I con reach um after dat i con take my bath prepare for work. When i go work, e get somethings wey I suppose to for work. One of dem na to prepare one particular document for my oga make e go through. So, when i prepare the document finish, my oga con call, I con send the document to am. E con go through am, proofread am, e con send am back to me. I con rearrange am rearrange am to my taste, to hin taste rather i con print the work. I con print the work, keep am, now as i print am keep am, den I con somebody con come again to my to the office con say make i work on a tab. So, I con see sey something enter the tab and den i con also install WPS for im tab so dat de go fit take take edit im document and den con connect im bluetooth keyboard and im bluetooth mouse to e tab. And dat we con fit do am successfully con correct. E con fit use am take dey do im document. Also, another thing be sey when I still achieve today be sey my colleague con bring PDF to for office make i convert am to word den make still edit the PDF when i covert to word before i go fit print am. Dat one i do am very well. I convert am online. Den i con make the final editing. Everything con go well and i feel very good. I feel fulfill sey i fit achieve all wetin i say I wan achieve today. See dat feeling very nice feeling and e dey make me even think of doing more of task e don give me confidence to do new task.

The things wey i normally dey do when i wake up. Number one be sey, I go pray to my baba God say dis day don come again, i need to get source from my father in heaven. I need power. I need I need um spiritual guidance. So, i go pray to my baba wen e dey heaven. Dat one dey important because life no easy, no just dey physical you know but life also be spiritual. So, after I pray finish, I go also meditate. Meditation dey important because i go need encouragement from within, inside my mind. When e go encourage me, i go boost spiritually. I fit achieve all wetin i wan achieve for the day. The next thing be sey i go con think of the things wey i suppose do dat day. I fit even bring out list. I go write the list come outside den i go attach time put for the list. Den i go attach deadline which is time make we take start and time make we fit take end. Den i go still attach um I go still arrange dem in in way which one wey dey important, somethings dey important, i go put dem on top. Somethings wey no dey important, i go put dem for under. And after dat when you don arrange my day, i go con prepare myself for work. So, i go do my normal house chores. Den after dat, arrange my shirt, take my bath and den eat, take my breakfast. Den I go con move go work. So, dis thing na one of dis na the things wey I dey do every morning from monday to friday. When i wake up, I prepare myself for work. Den but for saturdays and sunday which is saturday na weekend, most weekend too in the morning I take dey do every saturdays when i wake up on Saturday, I wake up late normal, so, i go clean the house clean the house, wash the dishes, den i go wash my cloths and den i go do some main ten ance for the surrounding and den i go con relax myself sleep for dat time. Den on sundays, I go prepare myself to go church. Wake up and den get get dress up and den i go go church.

To make my body my morning body care dey enjoyable, wetin i dey do be sey? Number one, I go do some exercise dat morning. I go do some push up, some Kegel exercise, do running on the spot and as i dey do dos things so do exercise. I go con put music through my ear pod. I go dey lis ten to music as i dey do exercise in the morning. So, as i dey do am, e go dey sweet because music dey my ear. Another thing wey i dey do be sey, i go dey another thing another thing thing be sey na body massage. So, i go do body massage dat morning. So, we go use um better nice cream dat oily cream wey go make body quick soft take massage all the part of my body, from my head to my toe. All dis one as you dey do am, i make sure sey i dey lis ten to cool music, my favourite or my favourite music. Another thing be sey, i go make sure i go dey under dat early morning sun. De say e dey give vitamin D. So, as e dey come out dat early morning, i go carry my body put for the sun, make the sun touch am. So, as the sun dey touch am, e get dis kind of sweet feelings wey your body go dey hot. Den you go still dey i go still dey play cool music. As i dey sun so, i go get water by my side. I go drink water all through all dis process I dey do am so. Because when you drink water, your body go dey calm, you body go dey cool. You go dey enjoy the process. And den another thing wey i dey do dat morning be sey i dey lis ten to motivational speakers, lis ten to motivational words. Dis thing get way when be sey e fit dey make pesin dey pon dey make pesin dey do great thing, do good things, dey give pesin morale, dey boost pesin mind to take complete task and so i go lis ten to all dis things. Dis things go make me finish dat particular task wey i dey do. So, e no really easy to win a complete task and so, I go lis ten to dos motivational talk even as i dey try to take care of my body dat morning.

To prepare myself for de day, I go? first um write out all wetin I wan do for dat day. I go bring out a list, dat list I go carry my pen and den dey list wetin I wan do for de day. Dat one dey very important. Say “okay I wan go see somebody”, I go write am. Okay say, “I wan go I wan do some coding”, I go write am. “Okay I wan do some housework”, I go write am down. So wen I don write everything down, I go come think de ways wey I fit take do my all dis things wey I don write down for de list. I go come think am if possible I go even put am, break am down into small small smaller things so dat I go fit do dem small small. Sometimes, I go even add time join say, “okay, in de next fifteen minutes I go don wash clothes or don wash plate”, “in de next twenty minutes I go don wash clothes, in de next thirty minutes I go don finish to cook”. So all dis I go put time join Den I go I go come arrange am base on de way wey e be sey e go e go dey because base on dey way dey important. So dat e get somethings wey be sey e dey important, e get somethings wey e no really dey important. Dis one wey e dey important I go put am arrange am for de top top top, de ones wey no too dey important I go put dem for de for de down down down part. So dat one wey dey important I go start with dat one first ”okay do dis one, one” “do dis one, two” arrange am finish, den I come I dey do am small small and before I go dem, I go make sure sey I put deadline, say ”okay between dis and dis, I go don I go don do am finish” Den I go make sure dey in-between all dis deadline, I go put something wey go make me see as if e go give me motivation make I see do more of make I fit finish everything for dat day. So I go put something in-between make me enjoy de moment say ooh relieve say, yes I don do dis work finish dat day, dat moment and dat particular time, now to de next one. So na so I go take do am. Um to prepare myself for de day, e dey very easy for me just follow dat I go just follow dat simple um list. Just dat one wey I do simple way I take arrange am and e go e go little make sense.

um My breakfast, my best breakfast meal. Anyway me I no get any best breakfast meal as a person because um me any food na food, so far sey de food dey sweet, de food dey nourishing. De food dey de food gallant, e dey garnish. Me don get breakfast meal and anyway but if my if my breakfast meal no quick come um or I no quick see am, I dey feel bad, I dey feel one kain. E no dey make sense because if e no dey hungry dat particular time my belle go pain me and wen belle pain me, and den I go come dey I go come dey no get myself. I come in fact I fit no even start my start to dey even any work wey I dey do, I no go con finish am. I go first stop am, I go first wait first make um eat dat breakfast first. Until I eat am, every other thing go pause, every other thing wey I dey do go stop. Dats to tell you sey breakfast food dey very very important for anybody, for any pesin. Wey e be sey e wan complete de task for dat day. So for dat pesin to complete im task for de day, e need to eat breakfast meal jus like de way doctor talk am say make we dey eat in the morning before we do other thing, before we leave de house because e get many health benefit. One of it be sey e go give you more energy to take do your work. Another one be sey e go give pesin dat morale, go boost de pesin morale to take finish im task, task wey im start dat im morning, e go finish am. Another thing be sey e dey give person confidence to take complete e work wey e start because you don eat, and so e don start gidigba to face anything wey dey come your way. Den if you still eat breakfast, e go still good because de body need breakfast, because de body need breakfast, de body go need de nutrient wey dey come out from breakfast so dat e go fit enable de pesin or help de pesin to fit take carry out de thing wey e suppose do dat day.

My favorite breakfast food be sey na rice and stew. Dat is white rice and vegetable stew. De first thing be sey you need to con buy de ingredients. You go buy rice, you go come buy stew items like fresh tomatoes, fresh pepper, onions. You buy fresh fish, you buy beef, you buy crayfish, you can buy snail or you go buy snail. Den, you come buy seasoning, den you buy groundnut oil. Den you come buy your vegetable which is your pumpkin leaf. Now, how you go take prepare dis food? Easy, very easy. Number one be sey I will first prepare de rice. To prepare de rice, I go put clean pot for on top of gas wen fire dey. I come put water, I come turn de raw rice inside de water and den, I go allow am come boil small. Wen e boil small, I go come bring am down, remove de water wey e dey inside de rice. Den come rewash am again. After I don wash am finish, den I come put am back for fire, come put another set of water, den come add salt put. Den I go leave am small wen e dry. Wen e don dry, I go test am first oo. If e don reach e don done, I come remove de rice for fire. I come put my empty, rice don already sha. So I come put my empty pot for fire. I wan prepare my stew. So I come put groundnut oil. groundnut oil hot, den I come insert um I come put sliced onions inside de hot vegetable sorry hot vegetable oil, yes. Den I will allow I come fry de groundnut I come fry de de onions. Den after dat, I go come put my tomatoes. Meanwhile dis tomatoes I don already grind am, I don already blend am; de tomatoes and de pepper. I don blend already, no be raw one. Den I come turn am inside de onions wey don already dey cook already. I come stir am. I come allow dat one boil. Wen dat one boil small, I come put my fried fish. Dat fried fish wey I buy dat time, I go don first fry am, or de beef I go don first still fry am dem After I don after I don boil de beef I come fry am. I come put am, come put my seasoning, put salt, put other maybe other spices wey dey follow stew. Den I come turn am. Den I come allow am boil small and den last last I come add my vegetable, rice and stew is ready.

My last family time I enjoy am well well and dis tin wey e be say e happen first time wey we wake up we do morning devotion normally we pray sing and thank God for wetin e do cause my house we be christain, After de morning devotion we con do con discuss cause e don tey wey we see each oda we con discuss tins concerning us tins concerning awa friends tins concerning de world generally politics tins on um infact we jus discuss many topics wey dey concern us den after dat we con go eat togeda wen dey prepare de food we con eat togeda for one place con sit my bodi say yes ahh I dey enjoy my time with my family after we eat finish we con watch movie togeda con watch interesting movies movies wey dey entertaining movies wey dey suspensive movies wey um be sey dey make us dey glue to awa sit we con watch movie after dat we con play indoor games indoor games like we go con play ludo game we con play whott con play chess con play oda games where e be say we no too stress awa sef we con play games after we don finish play games we con go out con take a stroll round de area we con do so many sight seeing con see some kind of landscape con kind of see de environment simple environment see de way dem interact see de kind language wey dem dey speak see de kin culture wey dem dey show us see de kind thing wey dey go around us we con go out see con mingle with people con talk with people wey dey de area we really enjoy awa sef we buy things eat we con come back de house con discuss how de waka be no be small thing I really enjoy my family time de last time wen I see dem.

Things do in de morning wey dey help me dey focus be sey, number one, I go must first pray first to baba God, because naim be my source of anything. Naim be my maker. Dat na number one. Den, another thing wey dey help me dey focus in de morning be sey, I go first meditate. Meditate be sey I go think wetin I go do for dat day. I must first think wetin I do before that day or I must first think wetin I do yesterday. If wetin I do for yesterday make sense, if wetin I do for yesterday I no complete am, today I go complete am. If wetin I do yesterday e no make sense, I go think I go come correct myself. Okay, how I go fit take do am today wey e go make sure sey de thing make sense? Dat one still dey. Den, after another thing again be sey I go must eat. Because if I no eat, I no go fit stay focus. Food, de sey e dey better for body. Sey food na wetin we dey eat to make us dey strong and healthy. And not just any food, we get different kind of food. We get six classes of food for dose pesin wey go school. De say we get carbohydrate; food wey e get starch. De say example, de say na rice. De say we get protein; food wey e rich in um protein na beans, um egg. De say de protein na body e dey build awa body, e dey give us more tissue. De say after protein, we get um fat and oil. Fat and oil to give to give us fat for awa body. Den, de say vitamin dey. E dey give us nutrient for awa body. De say den mineral salt still dey. Den, de come tell us say after you don after we don eat, we go make sure sey we must not just eat any food, we must eat balance diet, eat balance diet. E go fit improve your focus because all dis food dey give you premium nutrient for your body wey go make your body dey kampke to face anything. Go make you dey focus, go make you dey gallant, go make you dey sharp, go make you get confidence, go fit do things yourself, go fit go fit trample on anything. Go fit you go fit successfully do your tasks that day or dat morning. But you need food, meditate, pray and you need to do exercise also. Exercise go make your body dey flexible so dat you go fit carry out your work, and e go fit help you focus because wen you exercise your body, body go free. E get some kind chemical wey go release comot for your body, release enter your body or from you release to your brain wey go show sey ‘yes’, e go make you dey focus.

Yes, every week I dey do d following tins numba one I go wake up and I go pray to God den I go do meditation I go meditate on tins wey good I go meditate on somethings wey I do yesterday and I go think am how I go take do dat same tin yesterday today if I don finish am den I go also do evaluation wen be sey I go think wey dis tin no take good how I go fit take improve on am so meditation and wetin dem dey call evaluation dem dey go togeda den wetin I dey do everyday be say I b football fan so because I b football fan I like to dey watch live football match so I dey watch football matches every week I go stream am for my fone I go watch am thru my fone online so I do dat wan den I dey go church in de on Sundays I go go church go worship my God den even for d church I go lis ten do d sermon and lis ten to d teaching wey dem go give us na dat one go take remind us say we be christains for dis world den anoda tin wey I dey do for every week be say I get my own personal life so I dey do my own personal courses to improve myself everyday so I must do am den anoda tin be say I dey call my friends and loved ones so I go set out time for d week I go call my relatives call my siblings call my mom my parents call my friends to check on dem see how dem take day how una dey how dis life dey do una so I go con I go call call dose pesins, den also wetin I dey do every week be say I dey go out once I go out I dey talk with people wen I talk with people so e dey make me boost my moral and my confidence on how to take dey do tins cause if you fit talk to people without fear you go fit do things confidently without say you shake so dat one dey also important den another tin wey I dey do everyweek wey dey impact for my life be say I dey work and because I dey work I dey work e dey give me morale on oda tins wey e concern my life.

Okay I go plan my work day like dis I go first of all write everything wey I wan do for that day den I go con write for um paper den wen I write dem for my paper den I go con put deadline on each each work deadline wey e go end e go start and dat one dey call am say na duration I go put time so between dis time and dis time I go don finish work den wen I don do am finish I go con attach which one dey very important which one day urgent am to do so I go put dose ones for d top for d up den d ones wey no too dey urgent like dat I go put am for bottom wen I don start to dey do dem start to dey do all d work I go dey wen I finish one I go tick am say yes I go good am say yes I don do dis wan den naso I go go d next one say ohh ok if I finish I don do de next one naso I go do am till everything don complete for dat day den wen I don do am finish den d ones wey be say dem dey difficult wey I no fit do I go shift am forward say okay maybe later wen I dey less busy or wen I don think am say how I go take do this thing den I go con go back to am con do am den all does ones wey e dey very very strong all does work wey dey difficult I go carry dem come front den if I don finish all d simple simple one I go con go down wey e strong well well I go con sitdown con look for way wey be say I fit take do am use different angle to see which go work den sometimes e get some wey con be say e dey very very big den I go con break am down I go con say okay if I break am down how I go fit take solve am like how many wen I break am break am how I go fit take solve am dat one na still one way wey I still dey use den d ones wey I no fit finish dat day I go keep dem carry am go d next day.

Hmm omo if I dey go school where I dey pass or I dey go work d first one b say I go wey commot from my gate pass thru d first straight road den con wa waka pass up to like five or ten streets before I go con come outside for d major road wen I come outside for d major road I go con enter vehicle I con enter vehicle to another town or city wen I come down from d vehicle den I go con use my leg walk waka thru different places different houses different streets before I go con see another major road again dis time I go con bend curve thru d major road meanwhile dey always dat major road still get houses o cars still dey u go see different cars of your own different cars wey u like den u go see shops shops dey people open their shop dem dey go sell d things wey dem d sell give people make dem use den shops dey den one clinic dey den churches many wey dey den different companies or establishment like school still dey dere o um den even on d road sef we still get cinemas wey dey dere we still get wey bakery dey d place if we dey go we still get um bustop if we dey go we still get um we still get major railway line we still get for dat road we still get buyers we still get seller we still get vehicles like cars wey we dey run d road we still get many things for d road sef but d road always de road to my work dey dey busy.

um Before I go before I go employ bus driver first tin I need to ask d driver for medical test, make e go bring hin medical test come out to check if e dey medically ok to drive d bus next tin be say I go ask d driver wen last e drink bear or wen last e drink alcohol or alcoholic product den if den next question I go ask am na wey e for come which tribe e be, d next question wey I go ask am be say e don marry or e never marry d next one be say how old e b, if e don old well well or e never old well well, next one I go naw ask am say where u dey stay um e go tell me where e dey stay den d next one be say I go ask am where where e for work last um den d next one be say I go ask am say if d bus wey e drive last nah in own abi no b hin own den I go con ask am say dis bus wey u drive last time which condition e dey now e dey good condition or e dey bad condition if e dey good condition or in any condition wey e dey I go ask am why e dey such condition, if na good condition I go ask am why, if na bad condition I go ask am say why den I go ask am also how many years experience hin don get wey he dey drive bus and say if I con give am d bus now how sure say I go get my bus back wen e don work with d bus finish den anoda thing wey I go ask am b say if he go pay for any damages wen e go, wen e go happen to d bus before I give am if e go repair anything wey go damage for inside d bus as at d time wey I give am. Dis na question wey I go ask d bus driver wey wan become wey wan drive for my company.

My favorite mode of transportation na road transportation. Now, road transportation go involve you to use different means to take travel for road from one point to another. The first thing wey you fit use, you fit use vehicle and vehicle dey of different kind. We get busses, we get saloon cars, we get long vehicles, we get train, we get bicycle, we get motorcycle, we even get wheelbarrows and we even get even hand trucks. Now, make we con come to the popular one which is vehicles wey be rather busses or small or saloon cars or jeeps. Now you see dis dis dis category of vehicles, de dey very fast as you dey use dem. So, if you wan travel from long distance place maybe from one state to another, you fit use dis vehicle wey i call wey i mention just now busses, saloon cars, jeeps take go from dat place to another place. De dey fast faster dan the other category with long vehicles. So, or even trucks. Dos long um vehicle so, we go come to dat long vehicle. Den the next of the next set of um um vehicles na dos long ones like dos ones wey dey carry goods. Dos long vehicle dey carry goods from one place long distance to another. Although de dey slower dan the first set of the first category of vehicle when i mention. De dey slower dan buss, dan um jeeps, dan saloon cars, dan SUV. De dey slower but de dey carry more load more goods, heavy goods dan the first category of vehicle which which dem be um busses saloon cars, SUV and jeep. So, de dey slower although de dey carry heavy load dan dat. Den the next category na train. Train na im fast pass for dis three. Train dey fast e dey still dey carry load and also train dey carry many pipu dan the first two wey i first mention.

Okay de great meal wey we wan prepare dis evening na Nigeria egusi soup and eba first de egusi soup you go buy de following things wey dey call ingredient. you go buy melon grounded melon wey dem dey call egusi. you go come buy ugwu leaf wetin dem, dey call pumpkin leaf. you go com buy stock fish, you go com buy beef, you fit come buy fresh fish you go come buy seasoning wey we dey call maggi, you go come buy in some case onions you go come buy. you go come buy um another crayfish. you go come buy crayish, you go come buy um groundnut oil wey you go take fry you go come buy tomatoes. you go come buy um kpomo, den when you don you go come buy your garri, take make de eba to come prepare de soup be sey you go come first ground your tomatoes you go ground your fresh tomatoes when you go buy you go ground de fresh tomatoes when you ground de fresh tomatoes den you go ground de pepper wey you buy along de tomatoes together den when you ground am finish den you go put your empty pot wey clean for on top of fire den you go come put um groundnut oil den you go come make groundnut oil hot small den you go come put your onions when you slice you go come put your you go come fry your tomatoes well you go come put your already um grounded tomatoes and pepper you go come fry am when you fry de tomatoes and pepper finish allow am boil small you go come bring your egusi dis time you fit pour de egusi like dat dry grounded egusi o grounded melon oo you fit pour am inside de soup dry or you fit com fes put am for wata soak am den you come turn am for inside yeh stew wey dey fire dey boil den you come stir de egusi so as you dey stir de egusi you go come stir de dis tin you go come dey put small wata so as you dey put small small wata de tin go dey allow am dey boil de tin go dey dry small small as e dey dry small small but you still dey put wata before you know you go come dey form pop but de pop dey form seed you dey put small small wata until e don dey pop dey pop until de way you want de pop make e reach you go come dey rise e go after dat you go out your stock fish wey you don already boil you go come put your beef wey you don already boil you go come put your fish put your Cray fish out your seasoning den you go come stir am together when you stir am together you go come put lastly your vegetable which is your pumpkin leaf den when you put am you go come allow am boil small den your egusi soup um don ready your eba very easy out wata for kettle for fire make e boil once de wata don boil turn am turn de boil wata for container or bowl den you put your garri after you don put your for inside de wata allow am make e strong small den you come turn am with your turning stick wella egusi and eba don set na sweet food oh.

My go to meal for house or for outside na white rice and stew for de white rice, if you de ingredient wey you go buy na you go buy rice. you go come buy for de stew you go come buy tomato buy pepper, buy onions, buy seasoning, you can buy either beef or you kuku buy fish, den you go buy crayfish whether big crayfish or small crayfish. you fit even buy snail join am to add am join. you fit but fresh fish join then first of all to prepare de stew, you go first put groundnut oil for on top of clean pot under, put am on top of fire then, you go come you buy fresh fish you go come fry am you go come put de first of all you wash de fish when you don wash am finish, you remove de dirty one wey dey inside. you come put de fish for on top of de oil de groundnut oil or vegetable oil you come fry de fish or if na meat you buy wash am. when you don boil de meat finish, you come fry de meat; when you don dry de meat or de fish finish, you come remove de meat and de fish from de red from de oil then you go come fry de stew. to fry de stew now, your tomato when you buy am fresh one, you go don first grind am same with your pepper and onions together oh. Then you go come put de mixture for inside de um oil de hot oil, then you go come fry, you go come fry am when you fry am finish, then you come put other things like de meat, you go con put de meat put de fish come put de seasoning which is your maggi then you come allow am boil. sometimes you fit still add your vegetable on top which is your na im be your um your ugwu. you fit add am on top or your pumpkin leaf you fit add am on top then for de rice de rice, you go come put water for fire put de, you put de rice for de fire then you come allow am boil. na im dem dey call parboil. now you come remove de water with filter then you come wash am again with your with de filter or with you hand take wash wash am. if you don wash am finish, you come turn back de this thing back inside de pot de rice then you go go put water, con allow am boil con put your salt 45minutes time your rice don ready. Na dat wan be my go to meal for home or for outside

How we go take make our family time dey more very interesting? The first one be sey you go first of all pray together an meditate together. Dat one dey very important for family. Wen you see family wey ein pray together dey stay together. The second one be sey you go watch movie, film together. You go watch interesting film together. Everybody go sit down for sitting room wey de dey call parlor. Dem go con sit down then de go con put the movie, all of us go con watch. Then as de dey watch, we fit even dey talk about idea, how the film dey go, wetin suppose to happen. Ah dat on na still another way wey we fit make we take get exciting time for we family. Another one be sey we go travel go places together. Make we all of us go place together. We go do wetin de dey call we go see places, we go discuss how dis place be like dis, we go discuss dia culture, we go discuss dia tradition, we go discuss even the way the house de dey take build am. We go discuss many tins wey make up the surrounding wey ein dey dat place wey dia environment. Another way be sey you go dey play game. De call am inside-house game. Game wey e be sey you no dey too dey you no dey too dey stress oursef maybe one of dem na Ludo game, fit Whot, you fit play Chess, you fit play video game. You fit play even wetin de call Ogirise traditional games. All dos one de be indoor all those na indoor games, and dos game de dey very more lively, de dey interesting. Nobody dey play to to lose. All of us dey play to win. And no betting no go dey becos na family. Becos sey betting no dey, gamble no dey, then e go dey interesting. Another way be sey na if we go out go do outdoor game – play game for outside. One of the game be sey we dey play football, fit play basketball. We fit play volleyball. All dis game wey be we fit even go for swimming sef. Then all dis game dey very very interesting. Then dis one go make us dey bond together. Then we fit still go see film for cinema. All of us go go cinema go feel the thrill, go feel as e be to dey watch film for cinema. As we dey come back, we fit discuss wetin happen. Then another way be sey we fit discuss wetin dey happen for our society as family for wen we come together, we will discuss the tin we go talk the good part, talk the bad part. You go even laugh over am.

In the evening if i wan unwind, the first thing be sey i go lis ten to cool music or my favorite music. My favorite music na my favorite music genre na afro beat. So, I go lis ten to my afro beat music. Dat one na one. Number two be sey i dey watch football matches, live football matches. So, i be Manchester city fan and in between the week especially some some evenings not all evening some evenings I go watch or stream live football matches and dat one na my way wey i take dey unwind my evening. Another one another one wey i take dey unwind my evening be sey i dey watch comedy skit wey e dey social media. So, i go go facebook stories or my whatsapp status. View people whatsapp status or um Instagram or favourite platform wey i dey use na X. So, i go watch dos skit, lis ten to funny videos so dat to laugh because to laugh laugh laughter na food to the soul. And so, e dey important. Me, I dey do am well well. I go laugh and forget about my sorrows and forget about stress, forget about billings wey dey my neck. So, dat one na one, na dat one i take dey unwind. Another one wey i take dey still dey do dat one, take dey unwind again my evening be sey i dey talk with my love ones. So, i go make I go call dem, we go talk. If na on WhatsApp call or their WhatsApp video, we go discuss wetin dey go on with us, how life dey treat us, wetin we go do to help each other um wetin how de dey do, how de dey fare So, we go hustle tey we go hustle we must discuss. Another another thing wey i dey do take hold my head be sey, I dey also dey dance. You know sey dancing dey importance. When you dance to your favorite music, e get the way e go take relieve you of the stress when you um when you experience throughout the dance. Den another one i take dey unwind my head be sey, i must make sure sey i stay under water. So, I go bath with calm, sweet, cool water. Dat one wey e go calm my nerve. So, i use am fit take what unwind my evening.

Music wey I dey lis ten to for net one na Christian music, one tin about Christian musics be say once you dey lis ten to Christian musics, di lyrics wen e dey di Christian music go dey motivate you, you go see remind yourself about who you be your purpose for dis world, your mission for here say na to be ambassador for Christ. So one of di musics wey I dey lis ten to, na Christian music. Di second music wey I dey lis ten to na Afrobeat. Now, afrobeat na di new gem wey dey trend now for dis world and I dey lis ten to dem. One tin I like about di afro beat be say, Di beats de unique, dey diffren from hip pop, rap R and B and soul music. Although, di lyrics still dey close to, be say wetin dem dey tok on di music, we dey understand am bicos na Nigeria slangs dem dey use Nigeria pidgin English ,Nigeria languages na im dey dey use. So anoda music wey I like to lis ten b4 I go bed music wey I dey lis ten for night na um soul music, soul music or R and B, music wey dey calm, cool. Dis music dey dey cool, calm go make you dey cool, make everting dey grizzy firm and if you come play good one or one wit betta lyrics, ohhh, you go really enjoy your sef dat night. Anoda music wey be say I dey lis ten to online sometimes na cultural music, you know say cultural music na music wey e bi say you no fit remove your sef from your sef and from your culture, so cultural music also you lis ten to dem go still take you back to say, oh you belong to dis your Culture wey you take grow up from. So anoda music wey I also dey lis ten for night, na country music, country music seem sweet, make sense get betta lyrics and dey cool. While di last music wey I fit lis ten to for night na Acapella musics. Wow, Acapella musics na di best, dat one no instruments, just voices wen you lis ten to di voices diffren parts, wen you hear bars, you hear ten o, you hear auto, you hear soprano, you hear treble, wen dem come come togeda, come mix am togeda, you go see, you go come cool sweet, haah menh. You go really enjoy am.

Tortoise and the hare na im be story wey we wan discuss. Tortoise and the hare dey de con be good friends. Tortoise go do thing, e no go fit do anything without the hare. But something con happen. De con place de con place bet wey go reach one finish line say between the tortoise and the hare who go quickly reach the finish line for a race wey de wan do. um So, people con dey bet for the village. Some say tortoise go win, some say na the hare go win. Many pipu put betting na hare go win. Tortoise haha tortoise na im be the na tortoise be the slowest animal. Before tortoise go even say e wan raise e leg, the hare don already pass tortoise. Don reach the finish line. um con tortoise con dey think sey how i go fit take win dis thing? How i go fit take pass dis take win dis um dis finish line. Take win dis contest. How i go fit take win dis race? Wetin i go use? Tortoise con dey think, e con dey wrack e head sey how i wan do am? Okay good idea con come tortoise mind sey e con go find out, e con go visit e friend hare. visit the friend hare, e con tell hare sey, e con tell hare sey hare me i know sey you you fast pass me oh. Me i know sey i no go fit defeat you. But anyways, see as e dey go. Tomorrow na the race. So, um i just come meet you make we discuss and just relax till when the competition be tomorrow go start. So, de con discuss, eat den tortoise con go e house. Tomorrow con reach, now de con dey on the de con dey on dia mark de con say set, de con shoot gun gbo. The race con start. Before you know before tortoise raise two leg two steps na so hare don go pium. E don move. Now e reach one junction hare con stop, e con pick something. E con dey chew. E con fold e leg relax sey ha tortoise um i don beat you for dis one Na im tortoise dey go small small small small small small small small. Hare before hare con finish dat particular thing, tortoise don pass am. So, hare con finish con run go for the game. Hare con still overtake tortoise. E con reach another place again, e con pick something con eat. E best nut because hare like nut so e con dey chew the nut before e finish the nut

The dream when i get recently be sey i con dey waka with some of my friends. For dat dream we con reach one place, we con see where old things dey. We con relax. Old things many. Gold fine fine things dey the place um We con start to dey pack dem one after the other. We con pack dem put for our bags, we con dey go. As we dey go, we con reach wan place con see some persons. De con dey try to like to dey intimidate us. Sey ey ey what is inside your bag. De con dey try to find out wat is inside our bag. The next thing um na im everybody find e way. Me i find my own. pesin find e own. Another pesin e own still find e own. So, we be three. Den everybody con find out. So we con dey run dey run we run, me i dey run. Next thing i con enter one place, the place dark. As i open the place to see why dis place dark na im um i con enter club con see pipu dey dance. Pipu dey dance dey dance dey dance dey dance dey dance um. Con say how come i con fit take manage Con manoeuvre everybody con manoeuvre everything con go dey for club. So pipu con dey dance. I con dey find my way still dey struggle still thinking sey all dos guys sti dey pursue us. So, so i con dey find my way for the club find find find find, con come out again for one side. I con enter road. I con see cars dey pass. I con say um where be dis again. From dat bush part to club, now to road wey different cars dey pass um. Wetin con be dis um for my mind I con say all dos guy still dey pursue me. so I con dey find my way cross the road Mu go the otherside of the road dey waka dey waka, i enter one store. As i enter one store, I con dey waka inside the store waka inside the store con still dey look back all dos pipu still come. I con still dey fear sey still dey pursue you. As i come outside, enter one part of the store, na so i open one door i con see road to my house. Omo

Okay, main ten ance task wey I need to do for dis month for my house, de first one be say na to deweed de compound. Wat dat one mean be say I will clear all de grasses wey in dey my house. You know dis period now for dis part of Africa which is Nigeria we dey get rainy season and grasses dey quick dey grow for houses around dis period now. So I go clear everything remove all of uproot all de grasses wey e dey de house. De next main ten ance wey I go do be sey I go clean de house, inside my house I go mop everywhere, all de rooms I go mop am allvery part of de house I go clean am. De next one be say my toilet, I go work on I go clean am I go wash de wash hand I go wash de um basin, I go wash de WC dat wey dem dey sit down put take de toilet. I go wash de ground wey I take dey baff. Den another thing main ten ance work wey in dey house wey I go do for dis one be sey I go repaint all de walls for my house, go paint de parlour, paint de room, paint other rooms for de house. I go make sure sey de painting dey very fine. Another main ten ance work wey I go do be sey all de clothes wey e dirty, I go wash all both de my working cloth, both de one wey I take dey go out, both de one wey I take dey go church, all de clothes wen e dirty I go wash dem. While de ones wey I no want I go burn dem for for de for dustbin. Another main ten ance wey I go do for my house for dis one be sey, I go wash de tank wey dey store water for my house. De tank don dirty and so I go must wash so dat de water wey I go dey fetch for inside de house go dey clean and e go dey good for us to take dey use, take dey do other things like take dey cook and take dey watch plate and take dey baff. So another main ten ance wen I go do again for de house be sey I go make sure sey de dustbin, I go remove am. Make sure sey de pipu wey dey pack de dustbin dey come pack de dirty wey de dustbin comot so dat de place go dey clean, disease no go for fit follow am enter house.

One of the daily goals wey i dey do be sey I dey read my bible. portion in bible every day. So, na my daily goal be dat. Another daily goal wey i do be sey I dey do exercise. everyday especially when i wake up in the morning. Dat one na morning routine. Another thing wey i dey do daily be sey i must learn new thing for technology because sey i be tech person. Another daily goal wey be sey i dey do em be sey i dey make sure sey I dey code um for a programmer, so i go code dat day. You see you see dis four goals so, na im i dey do every day. The first one be sey i dey read my bible. Now to read my bible, I go make sure sey i put my phone for alarm. So as by five thirty once the phone ring, I go stand up. And den don pray finish, I go read my bible. Take boost on the bible na my bible naim i go read. E dey according to my um bible calendar. So, I go follow am like dat di routine and i go do am for the next thirty minutes. So, den as I dey do am so, dis period i go make sure sey i no get any distraction because if i distract myself, my time i go con pass the time wey i don already um put for dat meditation. I go prepare for dat bible reading as well. so I go make sure sey i no distract myself. I no go on my data for my phone. I go just off am and focus on dat um bible reading so dat i go fit assimilate I go fit understand wetin dey inside the bible. So, i go make sure sey the time i no pass dat time. Second goal be sey na exercise. Now to do dat exercise, I go make sure sey I go wear watch. So, i go look the watch and dey time myself. Immediately e e reach maybe one when e reach fifty second, i go put alarm. E go bring the alarm. If e reach two minutes, e go ring again. If e reach yet another next two minutest. I go make sure sey I dey do all dos things. Set alarm every time as i dey do do dis um exercise or dey do other taks wen i don stated for dat day.